maahoyye koye la'neemmoti giwirinnu laalcho ikkitinoti timatime afantanno .

Kuni yaa hayyonna budeho Adunyi duumohu sirbbanni leellanno yaate Adunyi duumohu sirbaanchu sidaamu zefene sirbbanni no yaate.

Kawiichi qole fiqiraayikete gangalattote baseeti yaate. Baxillu haayiiqe yinanna fikiraayikete yinanni baseeti yaate duuchu gangalatannowa.

Koye misilete aana la'neemmohu qole ee ammanote massagaano sokka saayiisannota amma'note harumsaanora sokka sayiisannota leellishshanno misileeti yaate

Koye misilete aana la'neemmohu maxaafa woyi ikkanna babbaxxino garinini da''ataano woyi maxaafa nabbawatenni afidhanno horowoyi aaniha leellishanno misileeti yaate.

Koye misilete aana la'neemmohu babbaxino garinni muro woy haanja illete muro dancha ikkite illete co'itte ikkite leeltanni no yaate horontanni dassi yitanno illete umosinni baqqa

kowiicho la'neemmori supermarkeetete giddo mitte ikkitinoti kondishinering shampo yinanniti supermarkeetete giddo heedhanote alkeri yinannite yaate.

Kawiichi yaa babbaxxino garinni daga galtanno minnanna babbaxxino minnate danaati yaate daga galtannohu gallanni minna noo qooxeessa leellishannote yaate

Maahoye kowicho misilete aana la'neemmohu orthodokisete ama'nanno qaale ku'lanna uurrite macciishshittanni nootta leelishano yaate

Ee koye misilete aana la'neemmohu qole looso mitto ikkinohu babbaxxinogarinni loosoho yineemmo woyte daga horo afidhanno kiye badalaoo ikko gaasheoo lawinore hidhinayi baseeti yaate.

La'neemmoti kayinni muuziiqu goda'la giddo mitte ikkitinoti gitaarete. Gitaare muuziiqaho raa yaate horoonsi'neemmote yaate. Muuziiqa loosi'nayi.

Tini etiemmete maashineeti yaate, etiemmete maashine woxe fushshiratenna babbaxxewo dagara owaante uuyitanni birra adhate owaante uuyinanni baseeti yaate.

Kawich qole sagalena buna Ra yinani baseti duuchu Manni hurbaaxano baseeti yaate koye mastawoqiya loonsona

Koe misilete aana la'neemmo gara ikkoro mittimateni hidhinanni dabbote mineti dabbo lowo horo uyittano

Kowiicho misilete aana la'neemmoti babbaxxitino garinni biiroteno ikko babbaxxitino bassara xaqqa'mineemmo kompiiterete yaate lowo horo uyiitannonke yaate.

Kowee misileeti aana la'neemmo gara ikkiro rosiisaanno mittimmatenni ikkite woy ayyrsanni noota babbaxino garinni woy aantete qajeelshaanno uytanno woy dokiterootaho yaate.

Kawiicho misilete aana la'neemmohu gallanni mineti dagate owaante aanno gallanni mine leellishannote yaate sidaamu daga babbaxxino deerrinni galtannoho yaate mitu buxichuno babbaxxino garinni mi'ne sabba ganaminokki mineeti

Mawooyye koye misilete aana la'neemmohu babbaxxitino amma'nonni faarsono ikko babbaxxinore zammarranni woyiite woy muziiqa janannota leellishshanno gitaare gananno manchooti yaate

Kawiichi yaate hodhishshaho raa transpoortete uuyinanni owaantete baseeti yaate. Babbaxino manni hakko mare gidde owaante afiranno dargaati yaate. Owaante afiranno dargaati tiraansipoortete horonsiranno yaate.

koye la'neemmoti qaaquullu godo'lenna babbaxitino qaaquulli kaayyo''o laweere mitee godo'litanno garaati yaate.

Sumudaho....armasi xawissanno yaate.

Kawiicho misilete aana la'neemmoti sidaama sidaamu dagoomu qoqqowu ispoortete komishshiine atilitikise la'inohunni raa yitannote yaate

Kowiicho misilete aana owaanteemmori heeriro xagga woy sidaamu giddo babbaxino wole wole basera hirranni garaati bekkeerete worre hirranni.

koye kuni qole dubbu saada yaate dubbu saada giddo mittto ikkinohu geedimoho geedimuno galannohu dubbu saadaati yineemmo wote ..

Koye la'neemmohu sumuda ikkanna, sumuda yaa raaho janneemmote taapeellimma xaqqa'mineemmo raati. sumuda mootimma baandeeti yaate.

Kuni qole leellishaahu maate mittee ikkite gangalattote fulteyota leellishanno kalaa tesemmi profeser tesemmi maatesi ledo fulinota leellishanno yaate.

Koye qole misilete la’neemmoti babbaxitino garinni makeenna woyi kaameelu xuriro woyi babbaxino korkaatinni xuranno woyiite abbite haayishidhanno yaate woy laabaajote yneemmote yaate.

Koye misilete aana la'neemmoti sidaamu daga ikko ayi mittu qachira woyi olliira gallanni mineeti yaate koye mine minu uurrinsha leellishannote yaate.

Kawichi yaa babbaxino garinni dagate owaante uyinnanni bassaati yaate babbaxino garinni mineno ikara fayimmate uurinshano ikara dandaano babbaxino garinni arsaderete limaatete loonsanni bassaati yaate.

Kawiichi bale misilete aana la'neemmoti babbaxxino garinni owaante uyiinanni base owaantete giddo mitte ikkitinoti sunqete yine woshshineemmote owaante daga owaante afidhanno baseeti yaate.

Kowiicho misilete aana huwanteemmori woyi la’eemmori heeriro kuni muuziiqaho woyim kiiboordete yineemmote. Tini kiiboorde lowo horo uuyitannote yaate. Amma’note bassara woy babbaxxino muuziiqaho lowo horo uuyitannote.

Ee kowicho qole misilete aana la'neemmohu babbaxxino kalaqonna qooxeessa babbaxxino garinni leeltanno leeltawo mullicho basenna baarzaafe'oo no

Kowiicho misilete aana la'neemo gara ikkiro babbaxxtino ga'labbote agaraano mittimatenni woyi babbaxxino garinni ayiirissano woyi baalate ayiirissannino gara leellishshanno yaate.

Mawooyye koye qole misilete aana la'neemmohu ko"attete ko"atte babbaxxitino ko"atte no tini qolte wodhine harate ayiino babbaxxitino hajubba ha'nanni woyiite wodhinanni ko"attubbaati yaate.

Kuni la'neemmohu qole mini saada giddo mitto ikkinohu hogophateno ayiirano kaa'lanonkeho yaate harricho yineemmo. Harichu yaa lowo xiqime gedeenno mayiira ayiirrino koofhin4è

kowiicho qole misilete aana la'neemmohu muuziiqa babbaxino garinni muuziiqa ufuuffanni nore leellishshanno yaate koye muuziiqa danbetenni lowo horo aannonke muziiqati yaate muuziiqu.

Kowiicho qole misilete aana la'neemmoti dangaa woy babbaxitino korkaatinni mine mi'nituro heedhanno basenna woy menoryabeeti yine woshinanni garaati woy minenna gallanni mineeti yaate.

maahoyye kowiicho la'neemmoti lekkate kowaase godo'le giddo mitte ikkitinoti giddo godo'laanote raa mittimma leellishshanno yaate lekkate kowaase godo'laanooti yaate.

Tini la'neemmoti qolte yawuu gumu muro laalchooti. Lophitayi heedheenano lophitukki yaate gumu muro laalchooti yaate laalchu xaalla illayi nooro raayaanni no yaate.

Maayye koye la'neemmohu mini saada giddo mitto ikkinohu wilii'lichoho. Meichu wilii'lichooti yaate. Wilii'lichu kuni maalahono ikko babbaxxiworira itateno kaa'lanno yaate.

maahoye kawiicho leellishshanno garinni godo'lete giddo mitte ikkitinoti sidaama lemmuu diri iillitino jaddonni anga amadde ra yitanni no.

Kuni yawu egenshshiishshaho yaate egenshshiishshuno sidaamu baanke egensiisate loosooti yaate, sidaamu baankera raa assinanni egenshshishshaati yaate. sidaamu baanke.

Koye leellishshaanketi kayinni amma'note mine zammarranna mazummurete. Kunino zammaranni no yaate.

Kuni yawu hodhishshaho xaqqa'mineemmo makeenchooti. Yeemmo woyite kawa ka"a higate raa yineemmo kameelaati yaate. Koye doogote aana uurre noota leellishshanno yaate.

Babbaxxitino uduunne hidhinanni garanna supperimaarkeettete giddo nooricho uduunne mitteenni hasi'nire baala hidhine fulanni baseeti yaate supperimaarkeettete yaate.

Kuni hodhishshaho yaate. Hodhishsha dagate daga horoonsidhanno hodhishsha yaate. Hara kawa ka'a higate harate horoonsi'nannireeti yaate.

ee kawicho leellishshannonkete kalaqamanna qooxeessa yineemmo wote fano ikkino bayichonna woy babbaxitino gaxarete qooxeessi giddo leeltanno fano bassa yaate.

maahoyye kawicho leellishshannohu kayiinni polisete hayiileeti yaate polisete hayiile gobbankera lowo jaddo iillitanno ayi ayirira qarqaraho salaame heedhanno gede.

Tini misile xawissanno gara ikkiro biruki kaameela hirranni mine xawissannoha ikkanna kunino hawaasi gaangaawi giddooti yaate.

hattino garunni biifinse raa assinanni garaati

Maayye koye aleenni la'neemmoti godo'lete yaate. Wolayitta dichunna sidaama bunnu godo'lanna la'neemmota ikkitanna kuni sidaama bunnu godo'laanchi desta addamo yaamamanno. Ku'uri wolayittuyureeti.